Kuqakathekile ukuthi abantwana bonke abasakhulayo abancane bahambe izikolo ukwenzela ukuthi bathole ulwazi njalo benelise ukwenza izinto ezenziwa ngabantwana ezinjengokubhala amabizo abo.

Kuqakathekile ukuthi ingane zisakhula azifunde njalo zifundiswe ngezindlela zokuhlala endaweni ehlanzekileyo ukwenzela ukuthi lazo zikhule zisazi ngezindlela zokuhlala endaweni ezihlanzekileyo.

Imfundo enikwa abantwana abancane iqalathekile kakhulu njalo kuqakathekile ukuthi lezingane zona lezi zifundiswe impilo yokuhlala uhlanzekile ukwenza ukuthi zazi izindlela yokuvimba imikhuhlane etshiyeneyo.

Kuqakathekile ukuthi abantwana bonke emphakathini bathole imfundo yezingeni eliphansi ngoba iyenelisa ukuthi abantwana bafunde izinto ezincane abakhula ngazo ezinjengokubhala amabizo azo njalo lokwenelisa ukuqamba izindawo ezitshiyeneyo lula futhi.

Imfundo yezingeni eliphansi iqakathekile kakhulu njalo kufanele ukuthi abazali bagqugquzele ukuthi bahambise wonke umntwana osezingeni eliphansi ukwenzela ukuthi bathole usizo olungabancedisa ukuthi baphutshise izifundo zabo baze bayefika ezingeni eliphezulu.

Izifundo zezinga eliphansi ziqakathekile ngoba izingane ezincane ziyenelisa ukufunda izinto ezincane okunjengamabizo njalo ziyenelisa ukufunda izinto ezingazisebenzisa seziphambili ezifundweni eziphezulu.

Kuqakathekile ukuthi umntwana wonke empakathini enelise ukuthola imfundo, ngoba ensukwini zanamuhlanje imfundo iqakathekile kakhulu ukwenzela ukuthi uthole umsebenzi osezingeni eliphezulu.

Imfundo iqakathekile kakhulu ensukwini zalamhlanje. Ngoba nxa ungela mfindo kunzima ukuthi othola imisebenzi etshiyeneyo. Yikho kuqakathekile ukuthi abazali bonke emphakathini bagqugquzele ukuthi bahambise izingane zonke ezikolo.

Imfundo yezingeni eliphansi kuqakathekile ukuthi wonke umntwana ahambe kiyo ukwenzela ukuthi athole usizo njalo enelise ukuthi aqhubekele phambili ngesfundo ukwenzela ukuthi athole ulwazi olujulileyo ngemsebenzi esikhona.

Imfundo yezingeni eliophansi iqakathekile kakhulu, njalo kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini bagqugquzelwe ukuthi bafundise izingane zonke ezisakhulayo kulelozinga eliphansi.

Imfundo yezingeni eliphansi iqakathekile njalo kumele kugqugquzelwe abazali bonke emphakathini ukuthi bafundise bonke abantwana ukwenzela ukuthi baphumelele ezifundweni bayefika yezingeni eliphezulu njalo

Kuqakathekile ukuthi wonke umntwana osezingeni eliphansi athole imfundo eyebanga eliphansi ukwenzela ukuthi akhule elolwazi njalo enelise ukuqhubekela phambili aze ayefika ezingeni eliphezulu.

Imfundo yezingeni eliphansi iqakathekile emphakathini njalo kufanele kwakhiwe izikolo zaleyi mfundo ngobunengi ngoba abantwana bakhulela kuleyomfundo njalo bathola ulwazi lwaphambili kuleyomfundo

Imfundo iqakathekile kakhulu ensukwini zanamhlanje njalo kufanele ukuthi abazali bonke emphakathini bagqugquzele ukuthi bahambise izingane zonke izikolo ngoba imfundo iqakathekile ukuze abantwana bathuthukise amazwe abo.

izifundo zaphansi ziqakathekile njalo kufanele ukuthi kwakhiwe izindlu ngobunengi ezifundisa abantwana ezingeni eliphansi ukuthi wonke mntwana emphakathini ethole imfundo

Kuqakathekile ukuthi ingane ezisakhulayo zifunde zize ziyefika emazingeni aphezulu ngoba ziyenelisa ukusebenzisa imitshina etshiyetshiyeneyo engabafundisa ngemisebenzi etshiyetshiyeneyo etholakala ngaphandle njalo benelisa ukuthi befunde ngemisebenzi abayifunayo.

Imfundo iqakathekile kakhulu njalo imfundo iyenelisa abantwana ukuthi bathole ulwazi oluphezulu njalo banelise ukufunda baze bayefika ezingeni eliphezulu njalo benelise ukuthola imisebenzi esezingeni eliphezulu.

Izifundo zezinga eliphezulu, ziqakathekile ngoba, abafundi benelisa ukuthola ulwazi oluphezulu, njalo ulwazi abangalusebenzisa emisebenzini yabo. Njalo benelisa ukutholwa ulwazi ngemisebenzi yezandla etshiyeneyo.

Kuqakathekile ukuthi wonke umntwana osemphakathini athole ilungelo lokufunda azeyefika ezingeni eliphezulu ukwenzela ukuthi enelise ukuthola ulwazi olujulileyo ngempilo.

Ukugqugquzela abazali bonke emphakathini ngokuthi bafundise izingane zizeziyefika ezingeni eliphezulu kuqakathekile ngoba kulezinsuku imfundo iqakathekile kakhulu emphakathini ukuze izingane zithole umsebenzi.

Imfundo yezingeni eliphezulu iqakathekile kakhulu njalo kuqakathekile ukuthi wonke umntwana emphakathini afundiswe aze ayefika ezingeni eliphezulu ukwenzela ukuthi athole ulwazi futhi oluphezulu.

Izifundo ziqakathekile kakhulu emphakathini njalo kumele abazali lezingane bagqugquzelwe ukuthi bahambe ezifundweni ukwenzela ukuthi bathole imfundo ephezulu njalo benelise ukuthola imsebenzi ephezulu.

Kuqakathekile ukuthi abantwana bonke emphakathini bathole imfundo, njalo kuqakathekile ukuthi abazali bonke emphakathini baguquzelwe ukuthi bahambise abantwana bonke ezikolo.

Ezifundweni zaphezulu kuqakathekile ukuthi izingane zonke zihambe ukwenzela ukuthi zithole usizo njalo zithole ulwazi oluphezulu ngemisebenzi yazo njalo zenelise ukufundela imisebenzi ezifisa ukuyenza phambilini.

Imfundo yaphezulu iqakathekile ngoba abafundi benelisa ukuthola ulwazi njalo bafunde ngemisebenzi abafuna ukuyisebenza njalo benelise ukusebenzisa imitshina bafundele ukuyisebenzisa emsebenzini yabo.

Imfundo yezingeni eliphezulu iqakathekile kakhulu emphakathini njalo kuqakathekile ukuthi izikolo zaleyomfundo zakhiwe ngobunengi ngoba ziyancedisa izingane esezikhulile ukuthi zithole usizo ngemisebenzi ezifuna ukuyisebenza.

imfundo yezinga eliphezulu iqhakathekile ngoba iyenelisa ukuthi abantwana bonke abafundayo benelise ukuthi basebenzise imitshina etshiyeneyo njalo imitshina yakhona kuyiyo abazayisebenzisa nxa sebesebenza

Imfundo ezingeni kumbe ibanga eliphezulu iqakathekile ngoba iyancedisa ukuthi abantwana abasakhulayo benelise ukusebenza labantu ukubancedisa ukuthi benze imisebenzi etshiyeneyo njalo iyancedisa ukuthi abantwana bonalaba bathole imisebenzi masinyane

Kuqakathekile ukuthi abantwana bonke emphakathini bathole ilungelo lokuhamba ezikolo ukwenzela ukuthi bayethola imisebenzi esezingeni eliphezulu njalo.

Kuqakathekile ukuthi wonke umntwana emphakathini ayenelise ukuhamba ezifundweni zaphezulu ukwenzela ukuthi enelise ukuthola ulwazi ngemisebenzi yezandla ukuthi nxa engaqatshwanga ema nkampanini kodwa enelise ukuzisebenza.

Kuqakathekile ukuthi umntwana wonke osemphakathini osekhulakhulile ahambe ezifundweni ezisezingeni eliphezulu ukwenzela ukuthi athole usizo njalo athole usizo ngemisebenzi esikhona.

Imfundo ezingeni eliphezulu iqakathekile njalo kumele abantu emphakathini baqhuqhuzele ukuthi bafundise izingane ziphutshise zizeziyefika ezingeni eliphezulu ngoba imfundo kwalezinsuku iqakathekile ukuze umntwana athole umsebenzi.

Kuqakathekile ukuthi wonke umntwana oyenza izifundo zezingeni eliphezulu, afundiswe njalo lezindlela zokusebenza imisebenzi yezikolo enjengokunakekela izivande ukwenzela ukuthi akhule elolwazi oluphezulu.

Kuqakathekile ukuthi wonke umntwana emphakathini athole imfundo ukwenzela ukuthi aqhubekele ngemfundo aze ayethola ulwazi olujulileyo ngemisebenzi esikhona njalo enelise ukuqhatshwa emisebenzini esezingeni eliphezulu.

Imfundo iqakathekile kakhulu emphakathini njalo kuqakathekile ukuthi abazali bagqugquzelwe bonke ukuthi bafundise izingane zize ziyefika ezingeni eliphezulu ukwenzela ukuthi zithole imisebenzi njalo zenelise ukuthola ulwazi oluphezulu.

Imfundo iqakathekile kakhulu emphakathini, njalo kumele kwakhiwe izikolo ezinengi kakhulu emphakathini. Ukwenzela ukuthi wonke umntwana osemphakathini athole imfundo epheleleyo.

Kuqakathekile ukuthi wonke umntwana osemphakathini, athole ilungelo lokufunda, njalo athole ilungelo lokuhamba esikolo. Ukwenzela ukuthi athole imisebenzi, esezingeni eliphezulu.

Imfundo yezingeni eliphezulu iqakathekile ngoba abafundi benelisa ukusebenzisa imitshina etshiyetshiyeneyo abangayisebenzisa nxa sebetholile imisebenzi esezingeni eliphezulu njalo.

Imfundo iqakathekile kakhulu njalo kummele abazali bagqugquzelwe ukuthi bahambise wonke umtwana ezifundweni zaphezulu, ukwenzela ukuthi bathole imfundo njalo enelise ukusebenza umsebenzi osezingeni eliphezulu.

Ukwenelisa ukuhamba esikolo uyefunda kuqakathekile kakhulu ukwenzela ukuthi uthole imisebenzi ephezulu njalo kuqakathekile ukuthi abazali bagqugquzele ukuthi bahambise izingane zonke ezifundweni

Imfundo yezingeni eliphezulu iqakathekile ngoba abafundi benelisa ukuthola ulwazi njalo benelisa ukuthola ulwazi olungabatholisa imisebenzi masinyane futhi.

Kuqakathekile ukuthi wonke umntwana osekhula khulile osefikile izinga lokuyafunda izifundo zezingeni eliphezulu .Anikwe lelo thuba lokuthi afunde izifundo zonalezi ukwenzela ukuthi afunde aze athole ulwazi olujulileyo .Njalo enelise ukuthola umsebenzi .

Kuqakathekile ukuthi wonke umntwana osemphakathini athole ilungelo lokuthi ahambe esikolo ngoba isikolo siyancedisa ukuthi umntwana athole umsebenzi osezingeni eliphuzulu.

Imfundo iqakathekile kakhulu ensukwini zanamhlanje njalo kuqakathekile ukuthi wonke umntwana emphakathini afundiswe njalo agqugquzelwe ukuthi ahambe ezikolo ukwenzela ukuthi athole ulwazi oluphezulu ngemisebenzi esikhona.

Isikolo siqakathekile kakhulu ensukwini zalamuhlanje njalo kuqakathekile ukuthi abazali emphakathini bagqugquzelwe ukuthi bahambise izingane esikolo ukwenzela ukuthi zithole imisebenzi engabathuthukisela imuli zabo.

Imfundo yezingeni eliphezulu iqakathekile kakhulu ngoba izingane ziyenelisa ukuthola ulwazi ngemisebenzi ezifuna ukuyenza ngaphambilini. Njalo ziyenelisa ukuthola ulwazi oluphezulu ukwenzela ukuthi ziqhatshwe emisebenzini yonaleyi.

Imfundo iqakathekile kakhulu ezinsukwini zanamhlanje ngoba kunzima ukuthola imisebenzi esezingeni eliphezulu nxa ungelamfundo. Yikho kuqakathekile ukuthi umntwana wonke emphakathini athole imfundo.

Imfundo iqakathekile kakhulu njalo kuqakathekile ukuthi izikolo zakhiwe ngobunengi ukwenzela ukuthi umntwana wonke emphakathini athole imfundo epheleleyo.

Imfundo eyezingeni eliphezulu iqakathekile ngoba izingane ziyenelisa ukuthola ulwazi oluphezulu njalo ziyenelisa ukufundela imisebenzi eziyabe zifuna ukuyifundela ngaphambilini njalo ziyenelisa ukuthi ziqhatshwe imisebenzini etshiyeneyo.

Kuqakathekile ukuthi abazali bagqugquzelwe ukuthi bahambise izingane ezisakhulayo ezikolo ngoba imfundo iqakathekile ezinsukwini zanamhlanje njalo ukuze uthole umsebenzi onika imali ephezulu kumele ube lemfundo.

Kuqakathekile ukuthi abazali bafundise izingane zabo zizeziyefika ezingeni lezifundo eziphezulu ukwenzela ukuthi izingane zithole ulwazi olujulileyo njalo zenelise ukusebenzisa imitshina ezingayisebenzisa ngaphambilini empilweni zabo.

Izindlu lapho abantwana abathola khona imfundo yezingeni eziphezulu ziqakathekile njalo kufanele ukuthi lababalisi abafundisa laba bantwana bagqugquzelwe ukuthi babafundise ukuze bathole umsebenzi masinyane njalo bathole imisebenzi esezingeni eliphezulu.

Imfundo iqakathekile njalo kumele abazali bagqugquzele ukuthi bafundise izingane zizeziyefika ezingeni eliphezulu ukwenzela ukuthi zithole ulwazi olujulileyo ngemisebenzi abafuna ukuyisebenza ngaphambilini.

Kuqakathekile ukuthi umntwana wonke emphakathini afunde ngoba imfundo iqakathekile ensukwini zanamhlanje kuqakathekile ukuthi izikolo ziyakhiwe ngobunengi ukuthi abantwana bathole imfundo.

Kuqakathekile ukuthi izikolo lapho okufundwa khona izinga eliphezulu zakhiwe ngobunengi. Ngoba ziyancedisa ukuthi wonke umtwana emphakathini osekhula khulile osefinyelele ezingeni eliphezulu ethole imfundo masinyane.

Kuqakathekile ukuthi wonke umntwana afunde aze ayefika ezingeni eliphezulu ngoba kuyancedisa ukuthi bathole ulwazi lemisebenzi esikhona njalo bafundele imisebenzi abafuna ukuyisebenza .

Imfundo yezingeni eliphezulu iqakathekile kakhulu. Njalo kuqakathekile ukuthi abantwana bonke emphakathini bafundiswe baze bayefika ezingeni eliphezulu lonaleli. Ukwenzela ukuthi benelise ukuthola imisebenzi ephezulu.

Imfundo ezingeni eliphezulu kuqakathekile ukuthi abazali bagqugquzele ukuthi bafundise abantwababo. Baze bayefika kulelo zinga. Ukwenzela ukuthi bathole imisebenzi esezingeni eliphezulu njalo.

Kuqakathekile ukuthi wonke umntwana afunde aze ayefika ezingeni eliphezulu ngoba wenelisa ukusebenzisa imitshina etshiyetshiyeneyo angayisebenzisa nxa eseqhatshwe emsebenzini yakhe.

Imfundo ezingeni eliphezlu iqakathekile. Njalo kuqakathekile ukuthi izikolo lapho abantwana, abafunda khona izinga eliphezulu, zakhiwe zibezinengi. Ukwenzela ukuthi umntwana wonke emphakathini, afunde aze ayefika ezingeni eliphezulu.

Kuqakathekile ukuthi abantwana bonke emphakathini bagqugquzelwe ukuthi bahambe ezifundweni eziphezulu njalo kuqakathekile ukuthi abazali bahambise abantwana ezikolo ukwenzela ukuthi bathole usizo lemisebenzi njalo bathole ulwazi olukhulu ngemisebenzi ekhona.

Imfundo yezinga laphezulu iqakathekile kakhulu emphakathini ngakho kuqakathekile ukuthi abazali bagqugquzelwe ukuthi bafundise abantwana bafike ezingeni eliphezulu ngoba imfundo iqakathekile empilweni zabantwana

Kuqakathekile ukuthi abantu bonke emphakathini bagqugquzelwe ukuthi bahambise abantwana babo ezifundweni eziphezulu ukwenzela ukuthi bayethola ulwazi olujulileyo ngemisebenzi esikhona.

Kuqakathekile ukuthi izikolo lapha abantwana emphakathini abafunda khona izinga langaphezulu zakhiwe ngobunengi ukwenzela ukuthi wonke umntwana emphakathini athole ilungelo lokufunda aze ayefika ezingeni eliphezulu.

Kuqakathekile ukuthi izingane zifunde zize ziyefika ezingeni eliphezulu kulawo wonke amazinga. Lokhu kuyancedisa ukuthi izingane zithole usizo njalo zithole ulwazi olukhulu ngemisebenzi njalo sifundele emitshineni ezizayisebenzisa emisebenzini yazo.

imfundo yezingeni eliphezulu iqakathekile ngoba ensukwini zalamuhlanje khathesi abantu absezingeni eliphezulu abandi benelisa ukusebenzisa imitshina etshiyeneyo njalo bazi ukuthi imitshina leyi ihlolani njalo bazi ukuthi imisebenzi efuna imitshina yiyiphi

Imfundo yezingeni eliphezulu iqakathekile kakhulu emphakathini njalo kumele abazali bagqugquzelwe ukuthi bafundise abantwana baze bayefika ezingeni eliphezulu ukwenzela ukuthi bathole imisebenzi esezimeni eliphezulu njalo.

Kuqakathekile ukuthi abafundi bonke emphakathini, bafundiswe baze bayfika ezingeni leliphezulu, ngoba kuyancedisa ukuthi benelise, ukuba lolwazi ukuthi bathole imisebenzi, ongabasindisa, njalo engabancedisa ukuthi bathuthukise impilo zelizwe lakibo.

Imfundo yezinga eliphezulu iqakathekile njalo iyayenelisa ukuthi izingane sisuke silo lwazi oluphezulu njalo olujulileyo ngemisebenzi esikhona njalo zilo lwazi ngemisebenzi ezifuna ukuyawusebenza nxa seziphumile ezikolo.

Kuqakathekile ukuthi abazali bagqugquzele ukuthi bahambise izingane zonke ezikolo eziphezulu ukwenzela ukuthi ziyethola ulwazi oluphezulu ngemisebenzi njalo zithole ulwazi ukuthi ziqhatswe emsebenzini.

Kuqakathekile ukuthi izindlu lapho ukuhlolwa khona imithi, njalo lapho okwenziwa khona imithi zilondolozwe kuhle njalo zihlale zihlanzekile ukwenzela ukuthi imithi ihlale isesimeni esiqondileyo.

Kuqakathekile ukuthi umntwana wonke emphakathini, enelise ukufunda aze ayefika ezingeni eliphezulu ukwenzela ukuthi enelise ukuthola ulwazi olujulileyo ngemisebenzi esikhona.

Kuqakathekile ukuthi abafundi bonke abasemphakathini bafundiswe baze bayefika ezingeni eliphezulu. Njalo kuqakathekile ukuthi abazali bonke emphakathini bagqugquzelwe ukuthi bafundise abantwana babo baze bayefika ezingeni eliphezulu.